Suuraa yookiin fakii kana ilaaluudhan hubachuu kan dandeenyu bineensota bosonaa fi bosona isaan keessa jiraatantu mul'ata. Bineensota bosonaa keessaa suura kana irratti kan argamu bineensa bosonuu jedhamuun beekkamutu argama.